Tuu tank yu bari gurboo cenn buntu nu bu jàngee kaay xam-xam. Nyoom fay jàng nasaraan ñenn yu ñoom ñoonga sol ay ropp yi weex. Ak tub bu la kenn yu ñoom ca kanam mun leen rax. Sol mbubu soo nete ak tubey di nuul.

Ay doomu njëmbar yu ñor xonk cur yu tekko ci ab palaatu yenn ci ñoom ñum leen xar fa dig ba yeneen ña ñu ngir dokg noon ak seen doom ni jël bennu ndox mu xonku sotti ko ci kawam.

Ab jànka bu taxaw ci buntu nekk, sol benn roobu buyi tàkka. Roobu ba egg ba ca suus, mu làkkoo benn morso bu weex, yi bind ca bindëm nasaraan , moo nga xaj benn takkaay ca kaw bopba bu weex, ham ay per.

Ay tut tang yu góor toog ci kaw basaŋ, di sàkku xam xam, ñenn ca ñoom, ñun leen rangale ci ñett rang, am na ku ca sol mbub suw bula, am ca loxo bu rëdd bu weex, ak rëdd bu bula baxa.

Cha buntu tafes su gèej ga, nètti nit taga tahaw lungo. Benn wahambaané ak naari jàngha. Benn jàngha bi mu nga so robbu bu ñuul, loho yi don gachi. Kenen ka mu nga sol robbu bo gatt.

Ab kees gu weex am rëddi booy ñyul sa suuf ñu teg ko cab kees gañum fa bind ab mbindm nasaraam moo bula ak yeneen yoo ñu ci suuf ak ci wedd ga ca kaw ca mbindima mu ngay firndeel tu-garab googa ak njëriñ ja.

Ab janxa ak ay waxambaane yuñuy xewal ca bis buñu jeexalee njàng nasaraan. Jànxabaa nga kontaan kanamam ganga leer , amna ab jeeg bu koy jox ak këyt , ñoom ñaar yéppan ko jàpp dareetaan , janxaba nga làkko bend morso bu nete ta doxxam ga.

Ay lekke yu taaru lool set wecj ñu toggu ko bam ñor yàkk ko ci ay defukaay tek ko ci kaw rangalele amna ay lekk yu fane ak ay naan yi lekk doon na ay ñoo xamantani dafa baax lool ci yaram te dalay may kàttan.

Ab yàppu wuñ toggu def ko ci palaat toggaale ko ak soblè, soblè yi ñun ko dagg mu wër mburu ñun ko def ay dagg dagg yu daw juur ko cha pegg yàppu wa def ko ci palaat.

Jëkkat ak jabar yu nekki seen biiru xew, kontaan dool, sollu rafat, jabar jamu nga tàkk ab càq sollu xomba, jëkkat ja nga taxaw tiim jabar ja took.

Ab waruwaay bu taxaw ci aw cël amna gune góor gu taxaw dendog waru waaywa ak ñaari tuut tank nu góor amna ñatt gàttu yu ne ca pegg waru wawa caka waru waay wa ñum fa xaj ay hëmb.

Ab ndaw bu jigéen bu taaru lo sollu rafet taxaw ca buntu nékk mo nga jël loxoy wàcc ca peggam taxaw ci ab laal buñ tàllel ca peromba mu ham ay rëderëd yoo xonk l weex ak yoo soxona jigéen janga solm yire bu vert.

Ab jeeg bu ndaw taxaw ce bunduneeg ba jàpp benn loxomba si ndiggam ma jigéen ji ngi sol garamb bu bu weex ambula baxa ca pegg ba moo ngay reytaan.

Ab taabal juñ tekk bagaasi fajookaay tabal ya nga xame ay kees yuñ fa def cees ya nga xame bu la weex ak ay binbi yo ñuu ca taabal ya amna bernu luñ fataf mul nay wanal dala waxal naka ngo ko mënay jëru ñoo we te doo ku yàq.

Ab mbaalu napikaay jën buy jóore ci suuf amna boo nete nu roffa ab buumboo weex ca pegg ba ca boo bula ba moo nga xam ay weñ buna ca pegg ba moom tam.

Ay saf-safalu togg yuñ jël def ko ci ay palaas da ko jaay num ko xaajala ci ay bool bool bu nekk mu ngi am fukk ak juróomi doom ca biira dii doon na luy neexal togg.

Ab waxa mbaane wu took nu defaral ko boppam bambarafet watal ko ci suuf nulalal ko cakaw cakaw bopp waxa mbaanewa amna ay konte yuñ fa bindi yiy woneer di jàngale ko xamante ni ba gënaay mën wotee góoga waxa mbaanewanga takke loŋ loŋ ca noppo ba.

Ab garab guñ xett defar ko bammu taaru ni di ko jaay lii doon na loo xamante ni dana sukondekul suñ kom ko mu réew mi mu yokk te dana tax ndawi réewyi am ci luñ jàppu pur mëna dundee denkay def ci neeg pur yokku taaru neg bi.

Li ay lekk yunjël def sa boolo foole, te gale ko, ca booleya num fa taf ab këyit, guy furndeel turi lekk googo nekk ca biir bool ba, ñu di ko jaay, yi lekk nekk na lu baax ci yaram, te dafay mayekàttam.

Ab guru bu mbootaay guñ tuddee baa doola mbootaay ab mbootaay mi nekk naloo xamanta ni dana jàppala neew du doolay seen askan ca kaw ñoo nga fa def ay loxo yoo sokolaa wareleew ko nete mbind ma nga nekk sokalaa ak nete ca suus.

Ab garab gu taxaw ci mbedd, deen doog ay dëkkuwaay yu taaru, am ay weñ ca palanteer ba, garab góoga mu nga guddu am ay banxaas yoo sew, xob yaa nga werta ndaw.

ab jeeg bu ndàw bu sol kaba bu rofet lool mu tagalu mu souram jeeg booba monga sol ku looru kabamba weex ñu jël ab sagar boo bula defal ko ca dund ba mu xam ñaari car yoo wàcc bac huumi mu soor ga moo ngu bula.

Onu buñ bay bam ñyor ñu dagg ko diko jóor ci suuf, pur denku ko naaj wi mu waw bum gaawa yàxu caracce gogga benn boor ba amna yuñ dagg xobya baneen boor ba ñu nga ba oño ji ak xobami ànda.

Ab negge xëddi buñ jël sampuko ci digge géej ge ay garab yoo vertu taaru lool wër ko ca benn woor ba ca neege xëdd yuuy xamna neboon ndaw boñ xaj ci kaw ca neeg boo mag ba palantiir ñum fa takk ay rudu yu weex neeg yi mungi doon yoo xamantani ay bante yiñ jiinne ci garab lenn ko defare.

Nyaari xale yu jigeen yu sëgg ci ab tool buñ bay ay gancax gañcax yooyu doon na yu naat cham doom refetna ndaxte ndax gejut fa suuf sa nga tooy.

Góor gu xees di reetaan, sol ab mbub mu bula, takk ca doxoga ab sagar, boñ ñeexam seb, góor ga kawar gaanga wàññeeku, moo ngi xool bëtam yi bapare dako sewal.

Cha buntu tefesu géej-ga amna ay taawaluyñu rangale lal fa ay géej yuñu weer jigeen ña nga toog ca suise da raxas jën ya bur mën kay defar xajaale ko ca kawtaawalu yuñuy weer géejja amna ab waxambaana wu xame busiikaay da dem ca boori gaalea.

Ap potu weñ buñ tiyee ci loxo pot ba ñyung fa taf ab kayt kayt gang hamrid wo kong woo bula ak weex ak weerta amna ab nag bu fa ne ca ganaaw nag wa ñax mu wert ba bagade u fa wërnawe ñyung fa def benn kaasu ndox mu tàngu.

Ay jigeen yuy wane seen feej c ak seen tusaanu réew amna ji ko xamanteni mun ja kanam ñetti na toppuk ñoo nga takka ay per ci seen baar ba ak te seen bopp ba seen loxe ak ndiggye timit mu nga xam ay per yiiré yunuy sol moy firdeel seen dëkk.

Ab kuddu chunwaar buñ teg ci suuf, loxo ba nga am foole lusa des weeñ bun ko def ay bënd bënnu yu sew, ca tibekaay ba loxo ba nag ak tibeekaay ba xawnaay soree moo nga set weej cha nag.

Ab keyit bu jógee ci palaasu yeenikaay, bu taxaw ci bir réew mi, ca kaw nyun fa def wàllum nguur ak ndawi réew yi ñaxtu, cë suuf am na ab takkder bu fane ak benn paa, bu sol mbaxana mo weex, làkkoo ab kaala, takkder booba mu nga sol mbaxana moo nyuul ak mbub moo weex.

Ab palaas buñuy dencee bagaasu liggéeyukaay, yu bari , bagaas yi don na loo xamaltani góor ñoxore gën di xame, ci buñuy deggee. Yi bagaas mën na lay dimbale su bëgge weex dara wala nga bëgg koy wekki, te dana jàppandal ca liggéey mu gaaw.

At dëkku waay bu taaru lool ñegg ya teglante so xoole ca buntu negg ba amna ab tabla boon orang buñ xaj ca kaw buy wone turu palaas ba num tudd am na ab waruwaayu nekk ca bunta ba nyuul nyir ko fataxawal ca pegg ba amna b ab kees bu nyuul bu fay taxaw.

Ab waxa mbaane wu nekk ci palaasu lëgge kaayam te xoos ab weñ moo nga sol sa loxe ab dar weñ yooye muy xoos mu ngay genn safara tube yi waxambaane wafu ñyul ham pos sa pegge ba.

Ab palaas bi ñuy jaayee bagaas yu jigeen yuñ rangale ca kaw basasuu yuy maya karaw daw taaral jigeen da ko def daram rëfat yi bagaas doon na yoo xamante ngi ñu bëri ben ci daan seen doole bur mëna am kom kom muñu dunde.

ab bagaasu lëggayukaay buy tegee ci ab palas bu xam ay don jyu ñuul ak yoo weex bagaas booba loxo buñ koy tiye ca tiyeekaay ba mu nga xam nuul ak ay nete qumasema ak sa pegg ba la ca des sa weñ fo weex te cet lafa sew ta benn boorba.

Ab goór gu taxaw solu bamu jekk mekk ci palaasu jaanulkay yàlla cha pegg am moo nga fa am benn aw ep buy wekkee ca peggu etwa am na toogu bu fa nekk di taxaw góor gogoo nga sol mbaxana nu guddu taree cha gannaawaom moo nga sol benn kàal bu ànd ci garambubu gum sol munge xonku.

Ab jotaay bu nit ñu bare oyusi , ñu nga toog ci ay compo compo, comp bu nekk amna ci parti bu gaay nedi wax taane , ñu nga toog ci ay toogu weñ, amna ñett ñu taxaw ci rokk fuddeendoog palanteer , ñu kaf ay ñett këyit sa tabax nga.

Ab segi kuñu ràbb taxawal ko ci palaas yi nag doon na yoo xamante ni am na ay nit yuy jóge ci yeneen réew buñ ñëwe ci lañuy bëgg di dem di xool pur mëna xam suñ cosaan wuñ xame ci siñ askanwe.

Ay gancax yu sax ci bërëb moo ngi xam ab tuntuur tontuur manga nete xo bi gancax góog mo nga wer amna ay ñax yu sew yu ko wur.

Ay waxambaane yu rang ak ay tutank waxambaane mu nemu ngitie ab tutank ci loxoom waxambaane yanga sol mbu buyo xonko ak tuberyo bula tutank yanga sol mbu buso bula ak tube ju weex yi tutank ñoo nga kontaan ndax luñ bëgg ca lenne.

Ab kees gu weex xam ñent koñ xam bula ca suuf ab wërale bo weex. Mum ca suuf ca biir wërale ba amna xonx weex ak bula. Bu fane amna ab bindam na saraam luna ci digg be luy wone turu kees góoba. Luna ci biiram ca kaw amna gune guñ fa def.

Ay gune góor yu sol mbubuyu weex am ay bindi ca ganaaw am ni toog i kaw ca toogu ya daleen seetaan toogu yooyu amna toogu yu bula mum fete ci kawa kaw yu nete te mum fa ak yoo wert amna juróomi nit yi toogoy ci suufi toogoye da seetan am ñyaari ñit ne ci kaw di setan.

Ay long loŋg yuñ defar bombaax, muy tege, long loŋg yi referme loo taaro na, ñiñ ko tekk ci ab palaas bu xame doom taal, yi long loŋg nekk na luy refetal jikeen, di genne taaroom ca bu sansee.

Ab jànxa bu jool nuul taaru lool def ay mugu yu wàcca ci jébbi moo nga sol yireb cosaan takka ab kook si ween yax am yeneen yum taka ci ndigga la mu nga mësooro ca malaan ga.

Ñaari gutt yu weer yu xam ay kubiir ca kaw gut yooya ñoom fa bend mbindam na saraan turu lan moo nekk ci biir gut ga ak fuñ pa defaree ak keñ leen ko wara jëri ñoo ak keñ leen yàkqu yi bagaas yu nekk ci gutti ki nekk na yu baax te jige nedeen kay soxla.

Ab gut gu orance gu def xan ab ku weer gu weex ñu tëj ko tieko ci ab loxo gutu goga ñum fa bindi mbindem na saraan nuñ wone turu lu ñekk ci biir gutu gi ak lu ngiy jëriñ ca gannaaw amna toog bufane ñum fa jóor ay yire.

ñyaari jànk yu jigeen yu taaru loor xees kenne ka sa moom mu nga sol yire bu wert toog ca toogu ba jël loxoom teg ca benn umom ba keneen ka mu nga taxaw sol yire buy tàkk doon duum taar moo nga taxaw tiyée benn loxomb ca toogu ku took ñu ngay reetaan.

Ab wanak bu am ñaari seetu, am ay pompe nu tek fa ñaari bool. Benn bool ba nga am wert ci biir, beneen bool ba nga am nétté ca biiram, ca peeg wanag wa, am na ñaari kaas yuñ haj. Am na ab gancax bu nekk ci biir wanag wi xob yaan si kaw di feeñ.

Ab waruwaay bu taxaw ci xàlla, waruwaay woowo bopp bu fa weex, xam ab rëd bu nete ci dig bopp ba, ci ganaawu waruwaay wa gudd na ta tàlli ñu xept fa ab bagaal bu wert, ñoom ko takkee ab buum lubbula, ca pegg waruwaay fum taxaw mnga xan ay garab yuwa gudd ta wert.

Ab palaasu lëgge yu kaay bu ay waxambaane nekk palaas booba amna ab waxambaane bu sol busu doomtaal mbaxanamu wert ak ture ju xawa weex mu nga taxaw ci tiye ndiggam keneen ka mu ngay sotti.

Ab janq bu jigéen bu taaru lool de reetaan toog ci ab togg buggu la janxa booba mu nga sol ab robb bu ponk am ay periweer ca dënn ba nu nga làkkoo ab sagar bu weex ni bind ca mindam nga saraan.

Ab dàlla bu bula buñ tiee ci ab loxo dalla booba doonna lu taaru lool day gennen sanse lii nekk na loo xamanta ni den koy jaay te jigee ñu nu bari den kë bëgg loxo bu ko tiyee mu nga yokk ca wexem ya laneen weyanga konku.

Ay jigéen yuy daan dooleh chi ab aalah, njur ngi tiyeh ay ngosi da bay njahh, njenu chi njom njur ngi jel sehn kaalah takku ko sehn ndigg, amna ku jel kaalaam laaku ko ca do xam ga.

Ab rido buñ firi jël ab weñ wëraleko taxawal ko ci pegg bi ham ay ñaax yu wow yuñu roof takku ko ci beneen boor ba ca kaw ñoon ba bind ab mbindam nasaraan buye firndeel di ndokkale nit ci bis juddoom bu dellu si rido yoya nekk ca kaw ak ca gannaaw ñu ngo doon ay rido yu weex.

Ab bagaasu lëggeyukaay luy jàppandal nit ci lëggéya, ñoon ko tekk ci suuf, tiyeekaayu lëggéeykaay booba mu nga am nuul ak nete. Ca palaas bu ñuul ba ñëng fa bina bindam nasaraan mu nete, sa baneen booppa mu nga am weñ , boo fa lañuy jël pur lëggéeyi.

ab jànxa bu jigeen bu taaru lool sollu rakat taxaw moo ngay rëetaan moo nga solbennu robb bu am xar ca beng tank ba mu xajuba ca poj ba yire booba mu nga xam ay melax melax yu weex tuufga moo nga sokola.

Ab takkaay buñ tekk moo nga am ay peer yu weex ak yoo nete takaay bii doon na loo xamante ni ñu bari deen kay jëfandekoo di ko tàkk ci seen lox suñu jeen wala suñu amee ay xew te dana leen dimbale mu xamban ër moneekate dem ci bis be.

Ab gutu gu weer guñ tyee ci loxo gutuga nga weex mu ham kubeer gu ñyool ca gut gu weex googa ñung ba sol ab ndox moo xonq gutu ga ñung ba bindi ab mbindam nasaraan lu nekk ca biir gutuga moom la mbindi mi di firndiel luñ koy doye.

Ab jëkkat ak jabaar yu sansebabrafet taxaw jëkkat jaanga fiiti ci ganaaw jabaay ci taxaw ca kanam. Di lenqate ko doŋq bi jëmale ko ci boori jëkkat ji. Nyoo nga sol ab yire bu bula wàcc ba ci suuf. Nyu taxaw dendoot ay gañ jax yuñ tekk.

Ay gór yu sol ay caayé yu nganda yuy waneh sèèn dëk ak sèèni cosaan yi gór ñenna ci ñom ñoo nga takk ay garab ca seen ndoxaga ak ay béjjën ci seeni bop amna ko ci yore ab jààsi.

Boolu lekkeekaay bu fami bi yépp tokk bokk di lekk ñenn ci ñoom ñoo ngay lekkee kudd ay ñenn ca ñoo nga yare lox amnak ñaar ñu ci sol bubuyoo xonk amna ci jigéen ju sol buguam ay put put ak tube ju weex.

Ay ndap yiñ lem bu lante tekko ci bunt ñaari ndab yooya ndap bu nekk ci suuf ba ñuul buñ dugal ca kaw wa xonk amna ndap bu xonk bu nek ca baneen rukk ba ga tegee.

Ay nit taxaw ci ab daje di fechi, am na ñu ñuul, am na nit ñu weex, ca ña nyuul nyunya amna ku ci sol ab yire bu xonxu, amna góor gu toog bu tiye ab gataar, di xalamal gaay, pur gan yooye kontaan, lii dina taax ba ganyooy su nyibe bugë ña waat.

ab njiitu réew bu ginn ca askanam di seetanteg ñoom di xool ñoom caleel nekk ak lan mooy seen bëgg bëgg mu mën leen kay fajal ñeeln ca ni ñoo nu taxaw dako tertu yu nga yëkkati seen loxo moom njiit loolu mu nga taxaw ca kaw di yëkkati loxom sol bubuso nete amna ku sol mbubus konku su deen nag moom.

Ab jëkkat ak jabar yu sansi bamu rafet ñoo ngo sol yiree bu bula baxa górg yire mba nga am wëñyu bula ca dënn ba bula baxa ab bula boñu jigéen ja mu nga takk ab takkaay ca do xam nga moo nga sol ab roobbu loxoya mum fa def sànke.

Ab boppu buñ firee raxas ko bam set weccuk bopp karaw banu nenoon def ko mu nete bi bopp nekkna boo xama dani zetna wej te dana yombal nit pur mu muggal ko ko.

Ab palaasu fiix lookaay buñu def cëbuntu tefe gijg palaas biy doon na lu taaru loolo mu nga am ay palansooru yuñ defee ñaax am na ay gara bi sibi yuy wërle mu lemeegu ko am bu gudd bu taaw ci digg bi ay toogu ñu ko jël juutër leñ amna ab mbalkab ndox bu ne ja peggu ba.

Ab loxo bu tiyee lëggéyukaay diko dawal ca taax me, lii nekk nna loo xamantane dana gaawal liggéey tarnoppal boron , liggéeyukaay booba mu nga xam loxo bu xonxo ak weno koof, jëmale ca palaasu lëggéey bi.

Nyetti góor yu toog genne ka fa ñyuul sol garambubb xami getaar geneen ka ba xonk xami walee kaay ca ñettialba kogu tu abtutankala yoore ñaare ndënd da ko tëgg ca pegg ba am na ab negab sàkket bu fataxaw.

Li bagass you jigeen di jafadeko pur yoko tarom ay gut leen sol yenn yeneen yuñu def ko ci ay kopp amna ab gancax guñ taxawal ca pegg ba bur yokku taaru bagaas yuo ya yi bagaas nekk na yo xamante ñu ci bari teniñ ciy jëfandekkoo di ci daan sen doole.

ab gancax guñ taxawal ci pégg nékg bu yokk taaru nékg bi gancax gi mo ngu yore ay xob bu verd te gud mu ham ay nete nete ci pégg bi tuuti mu wër xopbe amna ay ñax yu sew yu komaasé di njëmbatu ci pégg garab g gancax gi donnalu rafet lool te baax ci dëkkuwaay.

ab guttu guñtiyee calox gut googa ñum ko dëpp ak kubeer ñoo nga bind ci guttu ko ab mbindam nazaraan muy firndeel lan moo ne ci guttu ki ak lan leen ko wara yu defee li nekk na loo xamante ni jigéen yu bare ci siñ jamonu den ko yettewoo di ko def ci seen kanam bur yokk seen taar.

Ab janxa bu jongoma lool taxaw, sanse lu rafat sol benn ab yireem bu weex, ab tay baas ak zipp. Jigéen joojamo nga takka ay takkaay ca loxomba ak ca baatamba, amna takkaay bu weex bu aj ca boppamba bur yokku taaram.

ay ganchax yu sax ci ab bërëb ca pegg ba gancax yiy am na yoo xamaltani ay xob yi sew yu guddu la yore yeneen gancaxe yore ay xob yu xawayaatu ca xob yu xawa yaatu yi gancax googa mu nga kuma ci ni tuntuur moo xongo te lii rafet na dafay yokku taaru palaas.

Ayi takkaay yu refect lol nigi tegeh yi takkaay doonna yu jigeen yi bëgg te ci nopp leen koy takk dafay yokku taaru jigeen te am nañu ci bari buñ ko jandee denkey yóbb di ko jaayaar bur muñ ci am koom koom.

Ay long long yu taaru lool tegee ce long loŋg yooyo ñyung ko defare weñ moo am ay peer am nayu peer yu werte am na peer yu nete am na yu weex ak peer yu xonxo yi long loŋg nekk na yuy jigéen di takk.

Ab neegu fanaanukaay bu laal buñ laal tàlli lool am ay ngegenay ca pegga ba amna ay nataal yu fai tegee munga xam seetu ak ab gañ jax buñ tek ca kaw taabal ga.

Ab yoon wuset wejc ham benn waruwaayu virom bu weex ham ab lamb bo xonku ca gannaawam amna ab nit bi nekk ca biir dako dawal jokkanami waruwaay wul amna ab palaas bu fane buñuy jaaye ay yiire.

Ay waxambaane yu rangale jël seeni loxo aaj ci seeni boppu, sëgg tiim ay kopp yu xam nete ak sorang, ca palaas bu nekk moon fuufa nga wert ta, naat waxambaane yooyaanga sol ay tubey yoo weex ak mbubu yu bula.

Ab takkaay buñuy tàkk ci baaraan bu taaru lool muy tegee biy takkaay doon na loo xamanta ni dafay yokk sanse te jigeen yu bari den ngay tàkk seen biiru xew liy nekk na lu am soro ta boo ko jaayee dan ci am xaalisb bari bur am loo dunde.

Ab lëggeyukaay bu jàppandal bu am solo guy dimbale nit ci lëggéem lëggéeyukaay booba amna nit bëccu dugg sol mbë bumu wert am ay rëdd yu duum taal ak rëdd yoog sarance gor gang sol baxanamo weex amna ay waruwaayu ne ca kanama rangale.

Ab koppu buy taxaw ci suuf biir koppu ba dafa weex waaye ganal koppu ga lafa koon bi kopp nekk na loo xamal tani muna de ndox munnay def yeneen posoni lekk nda dafa dëgër.

Ab garab guy bu nekk ci kaw yor ay doom yiy lang garab googo yaram wang bu la xobi guy ga mu nga weex xam jànt bu ko fiito ca gannaawum ca suu fëm amna ab bindam na saraan du fa nekk bu nekk di firndeel deen deñ ci kaay xaalis ni koy wax kondaane ca baneen boor.

Ay guney jigeen yu taxaw ci ab bërëb da seetan..Amna kucci jàpp benn laxoom ci ndiggam ne. Ci kana ñeneen ñeenti ña ñoo nga taxaw ca gannaaw kenn kan nga jon kan. Amna kucci def kaala ñu nga soltube yu weex ak mbubbu yu weex. Am rëdd yu jógeec seen poxutaane wàcc ci suuf ci seen peeg gi.

Ab gancax gun ji bam sax ñi taxawal ko ci peron gancax gi doon na lu baax nin ko def ci ab mbalk gancagi gu xana xob yosewe mo xaanu xam sëcxxame xob yoo reey tuuntu rogut waaye moo nga xam ay dëkk ca yarama.

Ab askan bu génn, da kontaan ci ab dara, nu yëkkati seeni loxo banku ko, ñereen ñi tàllal seen baaran ci kaw, amna ab paa bu yor sikk bu weex sol xaftaan yëkkati ñaari loxoom ci kaw, amna ab meer bu def kaalu go bula taxaw ca peggam bank loxo.

Ab garabu tubaab buñ rangale def ko ci ab kayit garab googa niñko xaaja la ñaari kulóor bena boor fa weex beneen bor ba fa sorang jiy garab neka na goo xamante ni dana baax te dimbale nit ci wer bu yaram.

Ab jongama ju taaru lool sool ab garaam bubb buy sëppee ba ci suuf garaam boba ba dafa xong ñu ñoo ko ak ay wu ñu nete ca donum ba mu wër doxxam gi mu nga musooro musooga kong mu nga taxaw jàpp benn loxombi je boppamba banembi mu texp ca boori ndiggam mu nga tàkk ay takkaay ci loxo ba.

Ab gut gu def koloru guttuga nga doon doom taal ñun ko dëppee kubeer gu doom taal ñu ko tekk ca ab rab bu nekk sokola gut googa ñun ko bind mbindam nasaraan luy wone turuy lu nekk ca bir guttuga ak lu muy njëri ñu.

Ab kaas buñ sotti lu sedd ta sabsu kaara bam fees mu xam benu muñu dugal ca biiru caaspa bur yombal naanee kaay bi li nekk na loo xamante ni ci palaas yu feexloo kaay yu bari deen kay jaay ni fay dem di feexlo ji te baaxna ci yaram dana la may kàttam.

Ab niik yuñ tabax, teklante ko mu taaru lool këri rangalante toppante. Niik ya nga yor ay palanteeryi weer yu bari , mu nga xam ay rëdd yu doom taal, amna ay palanteer yuñu wërale kuloris orange.

Ay tutank yu took ci ab gaal bu yaq ci peggu tefes. Amna gune yu taxaw ci ganaaw di yëkati seen loxo amnanu xaw g.Amna kuca sol bab kaala tang ko mu nga sol si poo orange. Amna góor gu took ci digg be gune y sequ ko.

Luy firndeel ab palaas moo nga xam wërale sa kaw xam ñett rëdd yoo bu la ca biir wërale ba ni defal ko ñett rëdd joge ci kaw wàcc ci suuf mu nga xam bindëm na saraan muy firndeel turi loo la lan la ak lu ko taxa jokk.

Ay koppu yu def bagaasi yu jigeen bi muy taaral le kanamam pur yokku jongoman yi koppu nekka na yoo xamante ni day dëpu bu ci nèkka am na kuberr nekk na loo xamante ni ñu ci bari din koy jél di ci defarr ay séét wala nit ko am xew purr manci am komkom.

Ab bagaasu lëggeyukaay buy jàppandal dila dimbale di gaawal sa lëggéy todoo ci sonn bi bagaas mën nalay dimbale ci boo bëgga wekki dara mu jo demee ni ay pont wala loodugoloon buggumu genn.

Li nekk naloo xamante ni dafay firndeel ab dara mën nay ne dëkk mënnay nekk palaas moo ngi am ñaari rëdd yu xoŋ yu sekq benn rëdd boo nete ca rëdd boo nete ba am na luñ pot def mu nga xam ñaari bant yu taxaw yu weex ñi solol ko ay mbaxana mu ham ab luna ci digg bi xam ab rab bu fane.

Ay mbaal yuy jóore ci suuf duntu te xees bi xamna ay nit yu taxaw dendook mbaar yooya capegg mbaal ga xamna ay bulon yuy netex yuy tëree ci suuf yooyaay dimbale mbaal gi purnu mëna tëdde ci suuf bur jën gi dubb je biir mbaal yooya ñu nga weertuñu ko def ñett saan.

Ay bagaasu nappeekaay jën yiñ teklante ci ab barab bagaasu yooyax nekkna luy dimbale nit ci lëggéey te dana ko gaawal wàññi kàttan gum ko waranu jëfandiko pur def lëggéey booba.

Ab njëmbat mu taaru lool rafet xobye wert moo nga xam ab lu pàlup bu taxaw ca tontuurma lii nekkna lu xamante ni dana naatal fiñ dëkkuwaay te dimbale tàw bi gëna bari.

Ay nit yu dajee ci ab dajaay, took, amna ci ñenn ju ñoom, ñoo nga sol ay mbubbi yoon neke, mu ham ay bind nasaraan ci kawan, ci ginaaw ndajeema amna ay neek yu fa nekk, am na garab yu naar yu fa daxaw ak ay waruwaay, ca kaw waruwaay wa amna bu bend waxambaane took ca kawa.

Ab takaay bu taaru lool tarafet takaay. Bi doon na lañuy jël di ko aj ci kaw bopp takaay booba. Nyu ko defar kom ni ab tontoor loxoy wala xopya. Nyu ko def ay per yu wert ca tontoor ma sum véeto nun ko def ay per yo kong.

Ab jigeen bu nun taaru loo soldu rafet moo nga soltey baas ak sipp bu ñuul moo nga takk ay takkaay bu weex ca loxomba dokqu ka ak nopwe nga takk ab musuur ca boppamba da xool loxombm aj tabak.

Ab bagaasu lëggayukaay bu loxo, bi bagaas doon na lo xamante ni dana dëmbala nit ci lëggayam, wàññil ko kàttan ak waxtu wum fa waranudef pur matal lëggay booba, lii dana yokku taar, ci lum koy def, lum koy lëggéey.

Ay gutu yuñu rangale defa doppeeko ay cubeer yi gutu ñu rangala nekknaloo xamanta ni den koy jaay niti di ko jënd diko jëfe ndeko mu am sola lool ci nit.

Ab neek buñuy tabax yegga gut ca buntuba nu fa rangale tabaxekaay yuñuy jël di ko tabaxee taax bi amna ñaari xott yu weex yuy weetee ci boori buntu bi tabax ganga am ay pax yuñ fa def.

Ai gañchax yu sax ci ab digg taaru loo rafet am ay xobi sew yu wert te naat moo nga am ay tontoor yo nete te bari bi digg nekk na digg bu refet te dafay naatal deku wai.

Ab lamu oor, buñ dafar, tërël ko, làmba ngi taaro, ñu ko raw ca jeexaleelun làmba ñu ko reyeel, te li nekk na loo xamanteni, den kay jaay pur jigeen nye diko yokk seen taar.

Ab bunti neeg bu teeg bu nek koolab sokola monga xam ay line line yu joge ci kaw wàcti mu xam ay pax ci kaw tabax ga nga xam nete ci kaw xam ay kuloor kuloor ci suuf.

Lii ab defar la bu nit def di vattale nit zen cusaan. Ak seen dëkk waay bu njakk nekk na lu refet. Loo xamant ni dinkay def di ko daaraliy nekk wala di ko yóbb ci ay bërëb. Pur ñine ñu joge diinu réw si ñeewe mëna xam sunu aara.

Ab bërëbu sàkkokaay xam-xam pur jigéen ñu nga xam ne jeexaloon neen jàng wala bawoon neen njàngam faransais wala njàngam tubaab demoon sëy bur ñëw fi ni mëna am mej ca muñuy gundalee seen boppu man ce am kom kom.

Ab janxa bu njool xees taaru lool kanam ganga leer mu ngay reetaam moo nga solbenn robb bu gàtt toll ci poojani rob ba mu nga am kolóor bu sokola ak ay rëdiyu xonku ak ay xob yuxonxu amlo weex.

Ay kuloor yuñ boolante muy fir ndeel ab réew, wala ab palaas. Ca kuloor yooya nuñ ko xaaja la ñetti, part. Bu njàkk ba, bulu la, nga am nétté ak xoñxu, mu am lu nekk si diggë bi, ak ay bindum nasaraan, luy firndeel loolu nanla.

Ak ndaw lu jigeen taxaw sol robbubu jot robbu bàng am ay mbicc mbicci lu ko dagee ca ndiggala wàcc ci suuf kulóor ba ñeexam sëp la jigéen jëmu nga mu sóoro kaalaboo weex ca boppam ba mu nga taxaw di wax di xool ci suuf.

Ab askan bu genn def ab dajee ci benn palaas ñu ci bari ñu ngi sol ay yire yu wert ak ay mbaxana yu wert ngeneen ñang sol ay mbobu yu wee bi dajee lu koy waral mooy wàllu nguur.

Ab néegu jàngekaay ay tutank yu bari ñu ngi took ci seen toogu amna ab jigéen bu taxaw ci kanam tu tank yooye ak yeneen ñaari góur di waxak ñoom tutank yaa ngi deglo nina ceen kanam

Ab bagaasu chosaan ak suñu kulcur buy wone suñu aada li nekk na bagaas yo xamante ni ñu bari nu ciy dund buru am kom-kom ñeneen ñi di jóge yeneen réew di ñëow fi pur xam ñu nuñ daan dundey.

Ab bagaasu liggée yu kaay bu mëjc ci ayb moom leen taxawal am na góor gu taxaw sol mbubu su am ay put put yu ñuul yu sokala ak yu soranc moo ni tee ab mbu ca bobba mun fa sol mbaxana mu xon mësin mangi xame bula ak louuj weexc.

Ap waxambaane bu taxaw sol ay yire yu bari tërëy ca yire ya bu nekk ci kaw dafa ñu mu demee ni garaambupp mu am ñaari rëdd yoo bula ci dënn bi wàcc ci suuf mu ngi làkkoo benn morso boo nete càganaaw gañu ko firi ab rido bu am bula ñi bindfa mbind yoo nete.

Ab kees buñ taxawal ci kaw taabul. Kees gaa ngi weex am bula ci kaw ak ab benn rëdd boo bula. Ci suufam ñoo ngi ci bind ca palaas boo bula ba moo nga am ay binduy weex. Ci boor bu weex be mo nga am ay bind yiñu ca bind yañu ngay wax loola num tudd. Ak njari ñam ak diñ koy deee.

Benne peeru dàlla bu ees bu rafet bu am ay bmuum ñi nas ko ci kaw dàl yi dallu góur mu ham ay paxpax ñu def ko ci dàlla bi ci ay rëdrëd dalli yi dafa sokolaa te dëgël dalli yi ñu ko defaree der.

Ab gancax gu saax xobye werte mu nekk ci ay bant yu bari yu wow ca gancax ga am na bu am tontoor moo nete tontoor banga def ay baaraan fireegu ca digg bamu am yoo sew chicu chicu.

Ab gunegu jigeen bu taaru lool aj bëte ca kawda xool karawga mum ko defar mam jekk raxas ko bam set def ko mu xong ca bobba ca wetam ga amna ay toogu yuñ farangale.

Ab xew xew bu am am na gñattu góor yu togg yàkaaloog taabul be nattu góor yooya góur bu neci pegg bi mongi solmbug yi mu jël loxoom benn loxa bi aj ko ci booru ndoppu wi bu ne ci digg bi mongu solmbub su weex sëgg gu ne ca pegg wenen pegg ba mo ngi solmbub su weex am ayr duyoon nete ak mbaxana mu konko.

Ab rab bu taxaw yor ab gimengu nette rab yu bër yang ñu bopp ba ba ci dokku gi karaw guca nekk fa nuul bu ko daggeet yi dokk gi wàcc amna ay karaw yu doom taal amna karaw yu weex moo ngi dendat ay xob ci ginnawoom.

Ab meñees bu nekk ci kaw garab dombi digi lool weert mu xam ay cupu cup ci kaw yaramu dombi japegg domb ca kaw mu nga am ay xopp yu weert.

Palasu seh loukaay ci booru tefisu géej gi ay palonsor yu taxaw dendook ay làl fundit mëna te duno paleg am na ay garab yu gudd am ay doomi koko ay meñeb ci biy kaw garab gi moo ngi am ay xopp asamaansa ngi bu la am ay aytal yu weex.

Ay gutu ak ay pot yu bess, bagaas yu nit mëna jëfadiko bur taaral sa yaram , ni bagaas nekk nayoo xamante ni niti denkoy jaay bur am komkom , ñeneen mi diko jànd di ci defar saneerami bam taaru.

Ab njëmbët mu naat rafat lii nekka na loo xamante ñi xobya dafa werta mu ham ay ren yoo tuuti ca ronda deñ kay toggu te dafa baax ci yaram ñenen ñi di ko bay di ko jaay.

Ab yee banekaay buñj aj ci buntu palaas yee bannekaay booba mu nga am sa benn na boor bu weex baneen boor baga am khonkho borbu khonkho nyung fo bindi mbindëm nasaraan sa bindi yo ya boor bu weex ñyung fa bindi mbindëm nasaran ci bind moo weerta ak boo khonkho ñyu nga def bena rëhdi ci ron bindi moo khonkho me ñoom fa def ab nemo.

Naari ndawi janxa yuy daan seen doole, ci wàllum defar ay néek. Naari janxa yoo yak yenn ka mu nga sol kaala bu nuul xam ay put-put yooweex, keneen ga nga lettu takku ko ca digg boppa ba, ku lettu koo ko mu nga sol mbubu soobbulo.

Ab yebanekaye bun defar defa nyente kong ci nyente kong yooya mu nga am ab bindam nasaraan ci biiram bindam nasaraan booba mu nga am ca kaw bu neke se kaw ci kaw mu nga am sokola bu nekk ci suuf mu nga am nuul binde mu ñuul ci suuf am na ñaari waxambaanu yuñ fa def.

Ab dàmba guñu rabbe woñ ak bant ji damba nekk naloo hamantaniñ denn fay def ay yire wala ay bagaak purdenc moo ngi ame ñaari loho ak couber. Damba ngi ko def kuluur kuluur yu bari amna honku, amna nètè, amna bulo amna weeh tè ak sokola ak yeneen.

Ab neegu jàngeekaay ndaw tu tànk yu bari ñu ngi took ñeneen ñë ñu ngi taxaw ca biir nek ba took ci cani toog ca tutank yoo yu am nañu epti see ndoxo ba ga tonto ñeneen nit nga ree taan ñoom ñepp ndiroole yir yu ñu sol.

Ab lekk buñu togg bamu rafet ñu yakku ko ci palaat ab naami lekk gii ñu def ci palaat bi nekkna loo xamanteni ci géej gi leen ko jëli ñu napp ko daar di ko jaay ñoow togg ko toggb am wenal bi ñoo ngi xar limoŋ def bo ci digante ñaari lekk yoo yu noonu joge ci géej g am ak kaas bu weex bu def nekk ci peggam.

Suñu bagaas ci cosaan ak aada, yu yagg yi suñ maami daan yore. Timi bu njëkk, daan ko lëggeye ci tooli ak ci yeneen bërob yu ame ñax , ngiy bagaas nekkna yoxamante ni den lañ denc ci ab niik, pur ñeneen ñu joge ci yeneen dëkk bu ñëwee mëna xam suñu cosaan lanla.

Nyetti jigeen ak ñyaari xale toog ci ab jotaay di wax taan gñetti jigeen yoo ya kenn ka mu nga def kaala sol garam bubb ak musuur go werta kum jaakaar loot mu nga sor mbubb so xong gaj ci ab tu tank bu guur keneen ka mu nga toog son gacc bu ñuul ak sër mu xam wert ak nete.

Ay ndawi réew yu bari genn taxaw chi xàlluwe di ñaxtu lu leen naxare am na ay takk der yu bari yu fa nekk ci seen biir daleen tere te takk der yooye amnañu sol baxana yoo ñyuul ak mbubb yu weex ñenee ñu sol baxana yu ñyuul ak mbubbu yoo bula ham luñ tapp ci seen bagge.

Ab waruwaay buñ taxawal ci mbedd, amna ay xale yu taxaw ca baneen boor ba, jogee seen bërëb jangekaay. Am nañ ju sol ay rooba taxaw ciroon palonsor , ca baneen boor ba amna ab bitik bu bula bu fa taxaw , bitik booba mu ngi ubbi.

Ab neek bu ees buñu tabax mu taaru lool am ay palanteer yu bare bare bari ca baneen boor ba am na baneen tabax bu an ay lin yu dëngline bo nete ak yu ñu ñi toppunte ran moo nga xam ñaari garabu sibi yoon daw ci sottu be.

Ak mbindëm na saraan muñ jël, def ko ci ay këyit aj ko ci tabax. Li nekka na loo xamante ni danu dimbala keneen ku ñëw pur mëna xam njëru ñum. Amna bindu yo ñu ci kaw topp ci yo xonko tek ci bula ak yoo ñul.

Ab tramme kaay bu am solo moo ngi wert. Am ab rëdd bo weex ci pegg bi ñu def bopp gaynde. Ci biir digg bi mu am ab bindnasarand nekk ci suufam. Ak at ndoo nmro nimero ba ngi nekk 1853.

Ab gut gu weex am lu bula ci kaw ak coubergu bla benn jigeen tie ko ci lu xoom di ko sotti ca baneen luxomba moo ngi an ay bind na saraan ci kawam bindu yooye mungay waxal njëri ñu lu nekk ci biir gut googu ak luñ koy doyee.

Ay pisee si yere yuñ defar pur diko rañeloo ay réew yiy piese neka na yoo xamantene bu ci neka nduru wutak moromam pul yombal xamekaay bi la.

Ab mbootaay bu génn di dox ci wàllum polotik, ca mbootaay mooma, kuloor buñ jël moo da kuloor boo nétté, jigéen ñi Goor ñi, ñu ci bari ñoo nekk si mbootaay mooma. Ñu nga sol mbubu mu nete wala kaala goo nétté làkk ko ci seen dooxu yi.

Ab gut gu weex amekubeer gu ñuo penn nitte ko ci loxoon gutu gangi def ab luñuy jaayee ci butik lu fa nekk nekkna loo xamante ni dafa baax ci yaram te nit ñu bari benkoy jëfandekoo amna taabul bum denn datngi def ay bagaas ci kawoon.

Ab takkaay bu reffet, nyi koy wax lonloŋ, buy tegee ci kaw malaan, yii takkaay nekk na loo xamante nii dafa reffet te jigéen yu bari denj kay tàkk pur génn seen sanse, ñeneen ñi di ko jaay, wala di ko defar ngir am komkom.

Ab xamekaay bu weex ham ay bind bind na saraan ci biiram bindi bindi yooya yure yi nekk ci kaw ñenkl lenn bu nekk cloori boppamnaham boo njekk bu konk bu la vert ak ñuul mu am ay xob ci kaw ñyuul wi ce suufam ñu bind fa turu réew minu nekk ca kanam amna domb nimero bu fa nekk ak konte.

Nyaari jigéen yu taxaw kenne ki mu ngi lëng ab tutànka bu mu sooru kaal bu weex ham ay kob yood konko ak yobbu la mu nga sol bu buso sokola beneen jigéen jëmu nga taxaw gàddu ab xale bu góor bu sol bu buso xam ay rederëde.

Ab paketu lekk muñuy jaay ci bëktik ye bi lekk nekk na lu xamante ni den ko toggu ba pare dor koy jaay këyit gi mu ngi am bula xam rëddu bu sokola ci kaw ce biir rëdd ba mu nga ambind moo weex ci suuf ñum fa def benn bu nuul mu xam ay bindu nasaraan ci biirëm muy wone tur bi ak lekk gi.

Ba gaasu lëggéyukaay buo ba mu nga am ay pono loor bo dafa nete munga dendook jali xeer ak ab jalob suuf amna bari go bu taxaw ca kanama boobu la am ay tabax yu ca begg ba.

Ab takkaayu jigeen bu taaru luñ dafare weñ mu am ay periweex ca biiram perioye amna yu dijj amna yu yemamaay ak yu ndàw lii nekk na loo xamante ni jigeen ñi den koy jëfandeko di yokk seen taaru sanse ñenee ñi di ko jaay pur muna am kom-kom.

Ay tutank yu góor akyu jigeen sollu jot taxaw ci ab mbaar ci palaasu jàngi kaayu seen diine tur gën koy muna xam palaas booba nakk tutank yi fa taxaw ñi nga sangoo ay kaar yi ñu jëggu jigeen ñi góor ñangal sol ay mbugbu yux net ak tuba yóbu la.

Ab gutt gu wert, ham gu ber gu wert bu ñor, ñu tëjee ko ko, cakaw gut ga ñum fa def ay xob cakawam ak ay bindu nasaraan yu wert bu ñor, ak ay bind yu weex, bind yooya mungiy wax ci lu nekk, ci biir gut gi num tudd ak njër ñam.

Ab xamekaay bu daxaw am ay bindb nosoraan ci biiram ñoo nga fa def ab looru kong wert ak bu bula te suuko mu nga am bindy wert ci ab laoweex ca lafwoo weex bu cakaw timid mu nga am bind yo weert.

Ab xamekaay bu bula bu am ay rëdio bula baxa ak net ci biiram rëd yi dafa gàtt am ay dot ci komansemaa bi ak njexantal jaroon loo lamu nga am ay bind yu bula pliy firndeel turwa ak lu ko taxa jog.

Ay tuu tank yu rangala ci seen bërëbi jangeekaay sàkk xam këm wàllum nasaraan am na benn jànx bu taxaw ci pegg bi moo ngu sol benn rob wox bu am la xonku ci loxoye ak ce suuf am na ay garab yu naat yu leen tiim ak ay nékk yena ci pegg.

Ay ndawi jigéen géenna di dox ñaxtu ci wàllun xarafal jigéen ci mim réew ñeenn ca ñoom ñu nga sol ay mbubuy weex xam ay loxo ca dënd ba ñeneen ñu ñu nga sol mbubusë n orance di yare ab bindi mbindi muy firndeel leen taxa jokk ak luñuy ñaxtu.

Ay waxambaana yu rangala toppante nekk ñoo ngi sol ay tuga yi nuul ak ay mbubuyu xonk xam ay bin yi weer ñoo ngi gàddu ay saak yu xonk xam ay bin yu ñuu.

Ab berebu jaamukaay yalla buñ tabax ci pegg yoon wi amnam ab garab bu nekk ci pegg bi ñaari góor nug ca baneen wet ga da dem hande keneka muga sol mbusu xonko jiital loo weex ak tubaye ju nuul kenenke ka muga sol mbusu weex ak tubaye yu xonxo.

Dallu jigeenwu rafet buñuy jaay dàllwa guddaaybanga toll ci 39dalla bi mu ngi amé ñatti buum dall bu nekk bnn patt puné mu nga xam benn këyitgu ñuul guñ taf ca tësten wu fm tégu ci dàll bi xam ab bind boo neté ci kawom.

Ab kees gu def garab xale ca kaw kees ga kawi. Kees gi dafa orange ca suuf ga dafa weex kaw ga gi xam ay bind. Yiy firndeel turi garab googa nekk ci kees gi. Moo nga am ab xale bu simeeko ñu ngemm ko ngi raam ci pegg bi.

Nyent waxambaane yu taxaw ci mbeddm ca kaw ñum fa xaaj da yee baane caroon njiitu réew. Ma am na ay bindum na saraan yu fa nekk yu nekk di wax ca mbir ma. Waxambaane yang sol mbi buyu réew xam ay bindu yu nuir.

Ab jànxa bu taxaw sanse lol taaru. Moonga sol ab robb bu am jat ci ginaaw. Robb bi xonxu bi ñorut la, cëddanëba mun ngi am ay tuntu yiñ fa chappu. Ci biir bi mun ngi xam sanke, moo nga jël beenu loxo bi aj, benen bamu wàcce ci boori poj bi.

Nyaari koppu yuñ tek lante te ko ci kaw basaŋ ñyaari koppu yooye ñu nga am bu nekk ab bindu nasaraan bind nasaraan yuñu ngi teg tale lu nekk ci biir pot bi ak luñ koy jëfandiko li nekk na loo xamanti ni den koy jaaye di ci am kom-kom.

Ci pegg géej gi mu am ay garab yu fa saax banxaasi garab googa di yooree ci biirg ndoxam ngéej mu moo ngi am ay yoxosan ak paañ yu langaamu ca banxaasi tiime ci biir géej ge oppi garab gangi naar te bari.

Ab jëkkër ak jabaar yu sanse lu rafet di ko wane jigenji mu ngi sol ab ropp bu ñeexam sëb góur gi mu ngi sol ab xaftaan bu ñeexam sëp xam yenn rëdd bu weex bu jegee ci doxam bi wàcc ba ci jumbaxamb ci ñaw gi jigen ji weena minun fa def ay xob bu weex rafet.

Ab bagaasu lëggayukaay yoon bu nekk ci kaw yoon di ko defar moo ngi am ay góor yu fa nekk topp ko lëggéyu kaay bi dafa nam kolagu nete xam ay bindu yoo xoŋg moo nga xam ab mbaar bu weex ci kawam amna góor gu son bubusu weex aktubudu xong topp ci kawam di .

Ab ndëmbat muñ saxal ci ab peroŋg def ko ci biir mbalka moo ngi am ay xob yu werte ak ab tontuur yoo nete bi garab nekk na loo xamante ni lu rafet la te baa suñ dëkkuwaaye.

Ab maalo bun togg ak jën teg ko ci palaat moo ngi am daxaar ci pegg bi sople bu njambaan ak siposipa ci diggante ñaari jene ñoon ko yakk ci palaat bu weex jël ab xob def ko ci digg bi bur taaraleeko.

Ab takaay bu jigeen bu refet buñuy tàkk ci loxo lam bi nekk na lo xamante ni jigéen yu bari den kay jëfande ku purgéene seen taaru sanse te am na ñu ko nekk di jaay pur mëna am kom kom.

Ab cëlor yoon, bu am woruwaay yu bari, am ay kolorio nete ak ay rëdiyo weg, moo nga am ab nee gu nete bu nekk ca kanaman dend benn garab gu naat, tërëy ci pegg bi moo nga am benn tabax bu nekk ci kaw yoon bi, ñu deffa ay konte ak ay bindu nasaranpur kàmme.

Ap waruwaay bu nekk ci kaw yoon di dem, ñoo ngi jël baneen waruwaay wu ndawu aj ko ci kawam mu koy yu bu waay, waruwaay wu mag wu épp daku bula mu nga xam ay lamp yoon nete ci kanamam.

Ab waruwaay bu weex bu taaru lool moo ngi am ab muul ci kanam ak ñaari pax ci pegg moo ngi nekk ci ron garab gu naat waruwaay woowa mu ngi am ab bindab nasoran ci kanam.

Ab jàn xabutaaru loo xees toll ci kaw moo ma jël benn loxoom taf ci kaw noppomba moo ngu sol benn rob bu bula baxax nekk ci benn palaas bu naat tarafet nga am garab yu mag ak yoo ndaw.

Ay tuu tank yu nekk ci mbedd di fecc am nac ku solmbu busu xonk. Ak sip gu ñuun ak ñaar yu solmb buyu nete. Def ay rëdd yu ñuon ak tube yooñu ñoonga kontaan ñeneen ñaangée rey taan.

Ab xammikay bu weex am bindyu dijj yu ñuul ni xaajko ci ñett parte ce suufam am na jigeen yuñ fa def mu mu sooru mu soobu xonk ak bubusu weex ce baneen borb ab ñaari jeynde yuñ fa def ak garab te digg ba mu nga am mbindumoo bula ni def ka ñaari ran ak ay kont ci suufam.

Maalo gu ñyor bu nekk ci biir palaat nu tekk jënn ci kawam mu am jaxatu karot batanse supamé ak ay saamu bëgga ci pegg ngu am beenu baggu yéet ci beneen boorba.

Ab xammikaay bu weex, buñu bind ay bind yooñi cëbbi yëram, bu xam ñaari biddiw ca kumansimaayi bind bi ak njeexatelba, ca digg ba mu nga am ab picc bu fireeku bu fane, picc bi mbagg yi dafa sokola, tank ba mun fa tie ab xob, ca dënd bamunu ame bula, ak ay ruddu yoxon.

Ab neej bu weex bu am nyate lampu nugafa def ab rudo bu weex buñ ajee weñ bu nuul bu am ay lam yu nuul ca pegg ba am na ab fas bu fay ajee ci netaal fas bu xonko ñu wërale ko.

Ay góor yu nekk ci seen palaasu liggéeyi kaay am na ab jalab suuf bu nekk ci ginnaaw góor gi mu ngi sol benn mbubusu bu la tekk ci ab mbu busu orange ci kawam ab mbaxana bu weex ngeneen nañu nga sëgg ci ginnaaw taxawal ay bant di liggéey.

Ab bagaasu liggéeykaay bopp liy nekk n loo xamantani dina jàppala liggéeykati bopp ñu mëna gaaw ci seeni mugg tey noyaal karaori may ko ab leer bi jëggi dayo.

Ab jigeen bu taaru lool, sol lu rafat taxaw ci ab peron, jël benn loxoom aj ci boori doxam, baneen bi mu wàcce tekko ci poojam, moo ngu sol ab robbu bu def bën-bën, robbu bi ci suuf dafa werta, di kaw dafa am ab sanke.

Neek bu rafat am ay lamk yu nete mo nga am ab seet buy weetee ci taax me. Am ay gërab yu naatu nekk ci biitu néeg bi. Ak ay njëmbët yuñ tekk ci kaw taabole.

Ab biñu waar buñ tekk ci rooteekaay amna loxo bukoy xec c bëneen bi nikka ngi taxaw sesel tankanasoon ay carax bendak moon pannbaa ngi fees teppu ak ndox.

Ab ndaw bu jigéen bu sansalu rafet kon ko cóoru egg ci kaw. Moo ngi jëlbati ak cameen. Goor ba i ngi taxaw ci ab bësaŋg bu am ñuul ak weex. Moo ngi sol ab robb bu am benn laxo. Takk ay takkaay ci loxom bi ak ci baatambe.

Ay nit ñyu taxaw ci mbeddmi, mu xam ay sàket yu wër kët gi , neegi ñu ko defe ay sàket. Ca niñ ña am nafi ci jigéen ju sol mbubu bu weex am ay billuyu xonxo ci dann bamu oddo ab sër bu ham ay wërale, guna yaa nga taxaw rang.

Ay bagaasu liggéeyu kaay yu muj c ay amna benn woñikaay buñuy dugale pont bu am loxabu xonk ak weñ bu weex ci kanamoom mu ngi am bennekaayyi tabax bu am lu nuul ak lu bula ca tiyekaay botam.

Ab botale bu def ndox buñuy solal nit ku siburu ca lopitaan botale bu weex boobax nun fo taf ab këyit bu ame bindam nasaraan boo bari bui wane njëriñ gi ak ñuñ ko wara defee bëm jëriñ ko mongi dendan ab rido bu wertax te ci pegga ba mo am ay reda reda.

Ab jànqa bu sanse , teek ab gërambubu ci laxombe, mosoro ci robbube, moo ngi taxaw jox gannaaw bunt bu sokala te gannaaw, taax ma nga xame kulóor bu orange , ji geen yi dafa ñu njool rafet moo ngi reetaan.

Ab palaas suy sàkkokaayu xam-xam tu tank yaa nga took ci ak karlo ca kanam ñoom ñepp ñu nga sol bubu bu la baxa ak tubay wala sip bu bula bu ñuul am na ab jigéen bu taxaw ci ginnaaw dileen xool.

Ab kees gu bula am ab brang bu weex bu ci nekk moo ngi am ab rëdd bu nete. Bu fane am ay bind yu weex bind. Yooyu nekk ca kawkees ga ni ngay firndeel lu nekk ci biir ak njiriñ la.

Dalle yu bula yu tiliim, mu am lu xonxo ci biir dalle bi, benn dàlle bi, ab xammekaay moofa nekke, beneen bi ab bindam nasaran moo ci nekk, moo ngi ham buum buñ nas ci kaw dalle bi pur takkeeko ko.

Ab liggéeyukaay buy dimbala nit ci liggéeyam. Muñ koy yombalal weer mi ak rahas lekk gi ñuy jaay ci palaas yu bari dana taj nit ñi di am lu baah ndah te dakay set di ko setantal balaa mu koy mbuuse.

Ab askan bu génn di wane sen chosan ak sen kulture nyene ca ñoom nuge take aye caxq jaarale ko sen pokxtaani awale ko ci sen mbaggey nyenen nyege take ci sen ndege ye am na ab meer bu nekk ci ganaw bu teye sewo.

Ay tuu tank yu sol yirie jangoo kaay dina saraan àndak seeni mbokk ci biir dëkk bi mo ngi am ab mbaar bu nekk ci pegg bi mu xam weex ak wert nit ñu ànd ñu am nañu tajj.

Ab neegu jaamo kay yàlla moo ngi am ay waruwaay yu taxaw ca buntba bu weex ak buñuur ca wet gamu nga am ay garab bi njool yu fa nekk am ay xobi verte.

Ay ndawi réew yu genn di ñaxtu ci wàllum xarafali jigeen di ko ñaawlu neng ci ñoo mo ngi ame ay këyit bind fa mbindam nasaraan.

Ab gutu gu weex mu am ko bérgu xonk nu def ci kaw gutu ba ab mbuuj ak ay bindu nasaraan bindu yooye nekk na loo xamante ni dina la dimbale nda xam lu nekk ci beer gutu ga lan la lii den koy jaay ci palaas yu bari te jigéenu den koy jënd di ko jëfandiko pur am xetgu neex.

Ab xamekaay bu dajjale ay mit purtimbale ndawi réi moo ngi am arkarkanam bëd yanga weex xam lu ñu boppamusour gi mu ngi am ay rëdd rëdd yu def kulor yu bari nga am wert sokola weex bu la co kanam ga tuna nga ñuu.

Ab toogu boo xamante ni ni feebar wa lañu amu tank ñam leen ci tekg bur ñuy mundi dem te dikk dina leen jàppale suñ bu géetem ci yeneen palaas i fekk mënuñ nana jàppandal see ñoon toogu ba ngi ñuu am ay pono ci suuf ak tegi kay lox.

Ab palaasu jaayi kaay biñu rangale ay mbuor ak ay gutu yoo def ca gut yi amna gut yu weex yu am ku beer yu weex am ay bu tomb yu xonku ca kaw xamaarna timit gut yoo nete am ku beer yoo weex ak tomb yoo nete ca kaw.

Cook yoo ndaw ak leket yoo mag wiñ dagg xoos ko diko jaay tekka ci jaba ji li nekk na lo xamantendinañu dimale u xam suñu cosaan ak suñ aada ndab li nekk na lo xamante ni ndi ngi den ti sottndiko ci buñuy lëggey.

Mboos go am panket yoo wër panket yi nekk naloo xamante ni den koy jaay ci bitik yu maj te dafa yomb den koy lekk benn mbuus bu nekke lufa nekk ëpp na fukk.

Ci palaas su feeh lookaay ci buntu defeesu jéejg ni ñaa ngi taxaw ñenee ngi ñu nuy dox dema ka ñu am na ay palonfoor yu taxaw am ay lall ci ronam.

Ak palas bu dal buiy nit ngi di jaay ay lakk ak ay naan, ñene ñi di fa dem purr nopaluu ak lake. Fii mu ngi am ay toogu yu bula tank toogu yaañu nekk ay xang yu nete, taabul yaa ngi sokola, am ñaari butail yuñ tekk ci taabuli.

Ab maggat bu musooro musor gu werte sol ab mire muhamwerte weex ak airline yëogula bu noom ño nga takk ab cax-xab beme tie ci loxom ba dugal ko ci biir gémme ñam bi di tux.

Ab panketi fërin guñ defar ,làkku ko, tekkland deko , li nekkna lekk boo xamanta ni dafa saf su kër te dafa neex. Palaas yi ñuy jaaye lekka den koy togg di ko jaay niti, purr muna am kom hom.

Ab njëmbat bu taaru loon def ca tontoor ma am na doom yu toj fireeku am na yeneeni mu nga hëmb tojo gut moo nga def ab càxx baxas ñar yurca banxaas bu rëy bu nekk mu nga def ay càxx yu sew.

Ab jaaru loxo bu góor wiñ tekk ci kawmalaan jaaru bi nekk na lu rafet luñuy roof ci baaraan te am nañu koy defar di ko jaay pur muna am koom koom ñeneer ñu di ko jël di ko jëndal seen xarit.

Ab nèeg bun kumasè tabah tè yègagut. Ay njamat nung ko wërr, amna ay banana ak yenen fasungi njamat ci pègam. Ab jalap suuf mung chi pèg bi ak kër goun tabah bam yègg am ab pèron ak hatt.

N'ett jigéen ñu ànd di waxtaan di dox ñoom ñet ñepp ñu ngi sol ay silipaas ñaar ñi ngi sol ay gara bubbu kenn ku ci dëgg ba manga sol ab marñeer tiye ab mbuus ci seen gana am na ay palaasu jaayekaay yere yu fa nekk ak benn garabi koko bu nekk bi ca wetga.

Ab pot weñ, bu jël defalu ñuy naan, ca pot ba ñu ko def kulbu xonk, ca kawoom mu ham ay bind yo weex, bind yaa nga nekk juróom ñett bind, bu defal ko ab rëdd bu weex caroon bind ya, potba ngay tegee ca galaas guñ toj.